Ŋutsu aɖe si ɖɔ gaŋkui eye woɖɔ kuku hedo awu ɣi la le takom kple takomɔ na ŋutsu aɖe, ele sakora kom na ŋutsua.

Nyɔnu aɖe ziɔ ɖe edrɔ̃ gbe mumu aɖe ŋuti le dzodoƒe. Dzodoƒui nu vovovowo le teƒea kettle hã li, wofɔ gatsiwo kɔ ku ati le gli nu.

Amewo nɔ anyi ɖe xɔ aɖe me. Ame aɖewo nɔ anyi ɖe kplɔ ŋu eye agbalewo le kplɔa dzi. Ŋutsu aɖe le ŋgɔgbea eye aflaga le egbɔ.

Afɔkpa vovovowo le teƒe aɖe. Woɖo wo ɖe wo nɔewo nu. Afɔkpa amadede vovovowo le eme. Amadede abe gbemumu, aŋutiɖiɖi, dzɛ̃ kple bubuawo le wo dome.

Eŋufɔku dzɔ le teƒe aɖe. Eŋu dzɛ̃ aɖe kple eŋu ʋi aɖe wodo go. Dziƒoxɔ kɔkɔwo aɖewo le teƒea.

Ame aɖewo tɔ ɖe teƒe aɖe. Nyɔnu aɖe le ŋgɔ eye woɖu dziɖuɖu kuku edo abɔ ɖeka ɖe dzi eye woŋlɔ nu ɖe avɔ dzi eye wotsɔ tso ga ɖe abɔta va yi megbe.

Amaɖewo le nane ɖeasi amaɖewo le nuŋlɔm kple nuŋlɔti wó katã wó do awu ɣii

Ame aɖewo do awu yibɔ kple talegbe yibɔ zɔzɔm yina. Ame aɖe hã le afi ma le nu kplɔm. Ŋutsu aɖe hã le atsitre ɖe teƒe aɖe.

Ɖevi aɖewo le ʋe ɖum wosa nu ɖe woƒe afɔ hafi le ʋea ɖum. Wokɔ avɔ kɔ wɔ atsae bla ɖe ali dzi hafi le ʋea ɖum.

dɔwɔla woame etɔ̃ le dɔwɔƒeaɖe wókatã wodó dzɔkplata wu wókatã woɖó kuku wókatã wodó asiwui, ame eve le gakpo ɖe asi ameɖeka le tsitre le wó gbɔ

Nyɔnu etɔ̃ kple ŋutsu ɖeka wole atsiaƒu to, nyɔnu eve de sɔ dzi, ŋutsu ɖeka le ŋgɔ na wo lé ka si le numa na esɔa ɖe asi.

Ameha aɖe wotɔ ɖe ami dzraƒe aɖe, fiase ga aɖe le womegbe, ame aɖewo le moto dzi le afi ma, eŋu aɖe hã le afi ma, amadede gbemumu le eŋua si

Ɖevi woame adre aɖewo nɔ anyi ɖe trakpui aɖe dzi le xɔ aɖe nu. Kotokuwo le wo gbɔ, aŋego gbagba aɖe hã le wo gbɔ eye nu kuklui aɖewo hã le wo gbɔ.

Ɖevi aɖe mlɔ nyi hele fefe fem kple fefenu vovovowo. Kusi le ɖevia megbe. Fefenuwo le egbɔ. Fefenu ŋu le eme. Fefe kɛtɛkɛ hã le eme.

ame gbogboaɖewo tsó subɔsubɔƒe wóle ɖiɖim tsó dziaƒo va anyigbã amaɖewo tɔɖe anyigbã eye eʋuwo le teƒea

Dɔwɔla woame andre le dɔ wɔm le xɔa ɖe tame. Wole dɔ wɔm le sonal panel dzi. Ɖewo do awu ɖe awu dzii. Ɖewo ɖɔ kukuu. Amea ɖewo bɔbɔ nɔ anyi hafi dɔ wɔm. Amea ɖewo le dɔgui me eye amea ɖewo le atsitre. Dɔwɔnu vovovowo le wo gbɔɔ. Hama le eme. Trakpui le glia ŋu.

Dɔwɔla aɖewo le dɔ wɔm le eletrikika aɖewo ŋu. Letrikipoluwo le afi ma eye aŋego gã aɖe hã le teƒea. Dɔwɔlawo ɖɔ kuku.

Ame geɖewo le etsi kum. Woɖo gagba kple aŋegowo ɖe teƒea. Nyɔnuwo le tsi kum tso aŋego gã aɖe me kɔkɔm ɖe aŋego sɔetɔwo me. Etsiŋu hã le teƒea.

Le sikakuƒe aɖe la, dɔwɔla aɖewo le dɔ wɔm le afi ma. Wode gakpo gagagãwo do eye wo le dɔ wɔm le teƒea. Ame aɖewo wodo dzɔ kple atawui eye woɖɔ dɔwɔkuku.

Wakye le agba me. Salada le exaa, makaroni le exaa, abladzotɔtoe le exaa, kokloziɖaɖa hã le exaa, dzodzitadi le edzii.

Nyɔnua ɖe si do awu abɔlegbe yibɔ kple atalegbe yibɔ la nɔ anyi ɖe kɔpita ŋu. ele as item ɖe kɔmpita dzi. Atukpa le egbɔ.

Nyɔnu aɖe le Koliko tɔm. aŋego le egbɔ. Kopɔtu hã le egbɔ. Kusi hã le egbɔ. Nyɔnua ble ta eye wota avɔ do dziƒowu.

Ame aɖewo le nu ɖum le kplɔ̃ nu. Nuɖuɖu le agbawo me le kplɔ̃a dzi. Yevubolo hã le eme. Salaɖa le yevuboloa me. Ɖevi aɖe le nuɖuɖu dom na ŋutsu aɖe.

Atiglinyi eve le gbe me, amea ɖewo le ŋu me le dome ne atiglinti eve siawo. Gbe le teƒea eye atiwo hã le teƒea.

Ɖetugbivi aɖewo le zɔzɔm. Wo katã wosa avɔ ɖe akɔta eye wo katã wo le nubablewo ɖe ta.

ɖeviwo le tsi kum le tɔme wó kɔ aŋego kɔle tsia kumeɛ ɖevia ɖeka kó aŋego amadede blɔ kɔle tsia kumeɛ

Afɔku aɖe dzɔ le teƒe aɖe. Eŋu geɖe fia le afi ma. Agbadɔwo hã fia. Mɔdodo aɖe to afi ma. Dzotsiŋu le mɔa dzi.

Ŋutsu aɖe le klotsinu le nane wɔm. Aŋegui tukpa le egbɔ. Ele nane ɖe asi. Amewo le egbɔ le ekpɔm. Ɖeviwo hã le eme, ɖevia aɖewo medo awu o. Ame aɖe hã kɔ evi ɖe asi le afi ma.

Ŋutsu aɖewo ledɔ wɔm le teƒe aɖe. gakpowo le teƒea, ŋutsuawo do dzɔ kple atawu, woɖo kuku eye ŋutsua ɖe hã ɖɔ gankui

Ame ene aɖewo le teƒea aɖe hele dzidzɔ kpɔm. Wode ta ɖe wo nɔewoe dzi. Nyɔnu ɖeka bla ta

Ŋutsu aɖewo le xɔ tum. Ŋutsu aɖewo do awu si ƒe amadede nye blɔɔ. Eɖe le kpe kɔm eye ŋutsuwo ɖɔ kuku sesẽ aɖe.

Ɖevi etɔ̃ kple ŋutsu aɖe wole xɔ aɖe me, nuŋlɔti amadede vovovowo le kɔpu me le wo gbɔ, nuŋlɔtia ɖewo hã le ekplɔa dzi le wo gbɔ. Woŋlɔ nu ɖe taflo dzi le xɔa me.

ŋutsu kple nyɔnuwo le tsime amaɖewo la tsitre ɖe etsia me ameɖewo nɔnyi eye amaɖewo hã le tsia ƒum ama ɖewo medó awu ɖe dziƒo o godivi kple takpivi me ko wóle

Wolɔ atikutsetse vovovo gbogbo aɖewo kɔ ɖe kusi kple aŋego vovovowo me, agblemenukuwo hã le wo dome eye nyɔnu nɔ anyi ɖe zikpui dzɛ̃ aɖe dzi eye wòda afɔ ɖe afɔ dzi le atikutsetseawo gbɔ.

Ame woame atɔ̃ le teƒe aɖe, nyɔnu ɖeka kple ŋutsu ene. Ŋutsu aɖe kɔ asi yi dzi eye aflaga le eƒe megbe, glaswo le ekplɔ aɖe dzi le ŋutsu aɖe ƒe akɔme.

Xɔmezikpui nyakpɔnyakpɔwo le xɔ aɖe me. Ekplɔ aɖe le dome na wo. Seƒoƒo nyakpɔ aɖewo hã le xɔa me.

Ŋginia aɖewo dɔ wɔm le teƒe aɖe. Trakpui le teƒea, wayaka legbẽ legbẽwo hã le teƒea. Dɔwɔla aɖewo ɖɔ kuku.

Ɖeviwo le sukuxɔ me. Agbalẽ le akɔme na ɖevia ɖewo. Ɖevia ɖewo lé nuŋlɔti ɖe asi. Woƒe nufiala hã le wo gbɔ. Ame aɖewo tsi atsitre ɖe mɔnu. Woŋlɔ nu ɖe taflo dzi le xɔa me.

Ame aɖewo tɔ ɖe ekplɔ aɖe ŋuti. Ame aɖewo le kplɔ ŋu le nu ŋlɔm. Agbalevi si nye aŋutiɖiɖi ƒe amadede le kplɔa dzi eye ame aɖewo hã le agbalevia ɖe asi. Nyɔnu aɖewo kɔ vi ɖe asi tɔ l teƒea.

Ameha gbogboaɖewo ŋlɔnu kkaɖe atinuti dó ɖe dzi amegeɖe dó awu yibɔ eye amegeɖewo ha ɖo kuku dzĩ

Atiku vovovowo kple agbleme nukuwo le asime. Atɔtɔ, akɔɖɔ, dzamatre kple bubuawole wo dome. Nyɔnua ɖewo tɔ ɖe teƒea.

Amee aɖewo le fefe wɔm le teƒe aɖe. Nyɔnu aɖe si do awu dzi kple atalegbe yibɔ da asi ɖe dzima na ɖevi aɖe si do awutewui ʋi eye ŋutsu aɖewo hã wo medo afɔkpa o wo le teƒea.

Ŋutsu aɖe si do afɔkpa aŋutiɖiɖi ƒe amadede nɔ anyi ɖe aŋego aŋutiɖiɖi ƒe amadede dzi. Efɔ nanewo kɔ ɖe zikpui dzi le eɖokui gbɔ eye sola panel hã le zikpuia dzi. Nudzraƒe le teƒea.

Ŋutsu aɖewo le bɔlu ƒom. Ŋutsu aɖe si do sɔks aŋutsiɖiɖi ƒe amadede la kɔ afɔ ɖeka yid zi. Atiwo le teƒea.

Ŋutsu ɖek kple nyɔnu eve wo le seƒoƒobɔ aɖe me. seƒoƒo vovovowo le abɔa me. Wo le asi trɔm le seƒoƒoa ŋuti.

Amewo le seƒoƒobɔ me, wo katã wodo asiwui, seƒoƒo vovovowo le abɔ me, amewo le seƒoƒoawo ɖe asi eye wole dzidzɔ kpɔm le seƒoƒoa ŋuti

Ŋdzinie aɖewo le dɔ wɔm le teƒe aɖe. Gakpo gagagã vovovowo le teƒea. Ame ɖewo lé gakpoawo ɖe asi hele asi trɔm le wo ŋu.

ŋutsu aɖe le sola panel ɖom ɖe gbe dzí, eʋu ƒe batri le egbɔ, ŋutsua le dɔgoeme hafi le sola panela ɖɔm

Dzɔdzɔme fɔku aɖe dzɔ le teƒea ɖe. Exɔwo gbã, ziŋgli kple atsiwo kaka le xɔwo dzi eye alilikpo ƒe afi ɖe do viviti.

Ameha ɖewo le teƒe aɖe. Ŋutsu aɖe le mega foni ɖe nu. Ame aɖewo do vuvɔmewu. Wo le teƒea. Ame aɖewo kɔ foni ɖe asi hedo ɖe dzi.

Ɖevi aɖewo le atu wɔm na yevu nyɔnu aɖe. Wole dzidzɔ kpɔm ɖe nyɔnua ŋu ale gbegbe. Nyɔnua hã le dzidzɔ kpɔm ɖe wo ŋu. Xɔ aɖe le afi ma.